Umbalisi uhlezi labantwana abancinyane . Abantwana abagqokanga amauniform abanye bagqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka . Phambili kule board lapho okuyikho okubhalelwa khona nxa abantwana befunda . Umbalisi umile ufundisa abantwana .

Abantwana besikolo bayadlala. Kubukeka kungabantwana bemfundo yaphansi ebizwa ngokuthi ECD nge age yabo. Abantwana bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka leziketi ezimnyama. Bahlezi phakathi kwecansi elilombala onjengowesibhakabhaka.

Abantwana abancinyane esikolo baphethe amankomitsho aluhlaza yetiye. Abantwana bagqoke izigqoko ezihlukahlukeneyo okubalisela eziluhlaza, eziluhlaza okwesibhakabhaka. Labo bantwana bagciniwe esikolo esibizwa ngenursery school okuyisikolo lapho okugcinwa khona abantwana abancinyane.

Abantwana abancinyane emfundweni yaphansi esiyibiza ngokuthi yi Nursery School lapho okufunda abantwana abangakafikisi iminyaka emihlanu. Abantwana laba balombalisi wabo ogqoke ijazi elimhlophe kwathi abantwana bagqoke izigqoko abanye bagqoke amahembe ayi yellow okutshengisela ukuba yiyo i uniform ya leso sikolo.

umbalisi wesayensi ofundisa abantwana isubject esiyibiza sisthi yisayensi abantwana ngabe zinga laphansi eslibizasisithi lona yi primary level okubalisa ograde 1 kusiyacina kugrade 7

Abantwana besikolo seprayimari bathwele amabhavu amathathu. Omunye ugaxe isetsheli. Abantwana bagqoke amaphushini ezinyaweni, bagqoka amayembe ayiblu lamabhulugwe ayikhakhi.

Isikolo sePrimary kulapho okufunda khona abantwana bezinga laphansi. Kwakhiwe ngezitina zesamende kuthi ngaphandle kulentanka elimnyama elibizwa kuthwa yijojo.

Itshathi elimhlophe litshengisa amabala abhalwe ngompala oluhlaza oyisibhakabhaka. Itshathi linamathiselwe emdulwini. Umduli uyakhiwe ngezitina ezibomvu lodaka ngaphandle umduli kukhanya kunamathiselwe itshathi.

Esikolo saphansi kubhalwe esikubiza sithi yi alifabhethi lapho esibhala khona wonke amanamba wonke amabala esiwathola esindebeleni kusukisela kubala unkamisa(a) kusiya cina ku (z) kuthi amanamba siqalisela ku zero sisiyacina ku nayini.

Abantwana besikolo bezinga laphansi bagqoke amayunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kuthi ababili bathwele ukudla ngenditshi, ukudla kutshengisa kuyirayisi, ngaphezulu kutshengisa kuzindumba, ngaphansi bagqoke amaphushini, kutshengisa ukuba yisikhathi sokudla, okubizwa yi break kumbe i lunch.

Abantwana besikolo abanye badlala ibhola abanengi bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka enyaweni bagqoka esikubiza ngesindebele sithi ngamaphushini. Abanye abala mayunifomu esikolo ngakho bagqoke izigqoko.

Isikolo esibizwa ngokuthi yiprimary kulapho okufundela khona abantwana abancinyane kusukela koleminyaka emihlanu kuze kuyecina koleminyaka elitshumi lanhlanu. Isikolo seprimary lesi esibukekayo sibukeka kuyisikolo esiyakhwe ngezitina sapendwa ngimbala oyiyellow kuthi amazenge yiwo afulelwe ngawo.

Ikilasi lapho kufundela khona abantwana. Umtwana omunye ogqoke iyembe eyiblack kukanti lo ophambili ngu misi wakhe. Umtwana ugqoke ibhulugwe eliyi red leskipa esile mzila zila.

Ibhakane lesikolo libhalwe ngombala omnyama kwathiwa EDEN School lelo libizo lesikolo leso. Ngaphandle kulabantu abagade imidududu basemgwaqweni ole thara.

Abantwana besikolo bayadlala, umbalisi wabo uphakathi laphakathi kwabo, kuthi bona bayagida belungisela lokho okwenziwa ngumbalisi, abantwana abagqokanga ama"uniform"bagqoke izi, abantwana besikolo baphandle kwesikolo.

Ichart elilombala wamaluba elibhalwe izinqumo zesikolo zalokho ezikuqakathekisayo kiso leso sikolo, lokho sikubiza sithi khona ngama 'Core values' abalisela ukuthembeka, ukuphangisa, ukuthandana lokusebenza gadalala

Abantwana besikolo bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka bagqoka lamabhulugwe amafitshane acina emadolweni kukanti ezinyaweni bagqoke ama push-in. Lababantwana ngabezinga laphansi esikubiza ngesikhwa sithi yi Primary level. Laba ngabantwana abasukela eminyakeni emihalanu kusiya engamatshumi lanhlanu

Isikolo sezinga laphansi esisibiza sithi yiprimary kulezindlu ezifulelwe ngamazenge . Eyinye yezindlu ayiplastwanga ilomnyango obukeka usumdala kwathi eyinye ipendiwe ngependa emnyama lemhlophe kwathi izivalo zayo zapendwa ngependa eluhlaza.

Umfanekiso otshengisa wombalisi wesikhiwa efundisa abantwana. Abantwana bangusix. Kukanti umbalisi ugqoke iskirt esiyiblue., kanye lejacket eyipink. Abantwana bagqoke amaschool uniform. Bahlezi phezu kwamadesk lezitulo.

Esikolo sezinga laphansi esisibiza sithi khona yiPrimary, kulamaklasi afulelwe ngamazenge abomvu. Wonke amaklasi kaplastwanga ayakhwe ngezitina ezibomvu. Phandle sitshengiswa ibhakane elisitshengisa ibizo lesikolo.

i chat elombala oyi pink itshengisa abantwana ukuba ngesikhathi siphi bafunda iphi i subject kube sekusiba lesikhathi lapha abayakhona ukuyakudla i break le lunch

Abantwana besikolo bame phandle kwegedi eliyenziwe ngensimbi. Abanye bathwele amasetsheli, bagqoke amayembe aluhlaza leziketi eziyikhakhi, kanye lamabhulugwe ayikhakhi ebafaneni.

Umntwana omncinyani ubizwa kuthiwa lusani kukanti umntwana osezingeni lokuhamba esikolo ubizwa kuthiwa ngumntwana wesikolo labo bantwana bafunda emfundweni yaphansi ebizwa kuthiwa yi primary level.

Amatafula abantwana besikolo, ayiyo abawasebenzisa ukubhalela phezu kwawo njalo ukufaka amabhuku abo nxa isikolo sesitshayisile phakathi. Ama bench kulapho abahlala khona lapho bethatha izifundo zabo.

Kuse kilasini kulama desk ayenziwe ngensimbi lamaplanka ebhodini kubhalwe imifanekiso yezigqoko, izikipha leziwiji phansi kule floor yesamende kukanti umduli awupendwanga.

Ikilasi yesikolo sezinga laphansi esiyibza sithi khona yiprimary level ikilasi le ilamawindi alama burglar bar, ama burglar bar yizinsimbi ezisebenza ukuvikela ukuba izigebenga zingangeni kalula.

Imiganu yonke ilombala ocazimulayo eminye ilokudla eminye ayilakudla, kutshengisa ukuba ngabantwana besikolo abasekudleni, kungaba kuyilunch kumbe kuyibreak. Phakathi kwemiganu kulokudla okuyisitshwala lesitshebo.

Isikolo semfundo yaphansi eseprayimari kutshengisa izindlu ezilamazenge alombala obomvu kuthi ngaphandle kulotshani okutshengisa ukuthi kungaba yinkundla. Kulomntwana ohambayo oya esikolo ogqoke iyembe eyibhurawuni lamaphushini alithanga.

Isikolo sezinga laphansi amazenge awapendwanga lemiduli ayipendwanga. Ezingeni laphansi sithola abantwana abafunda kusukela ku"grade1" kusiyacina ku"grade7", labo ngabantwana abancane abasukele mnyakeni emihlanu kusiyacina emnyakeni elitshumi lanhlanu.

Isikolo kutshengisa kulama stairs lalapho okugada khona abantu abahamba ngama wheel chair okungabantu abagokekileyo iskolo kulotshani obukhathiweyo lezihlahla ezinde emuva kwama class.

Abantwana besikolo bahlezi babophe amathayi ayi blue. Uthitshala uyabafundisa ,ngoba kukhanya ebhala bhala phansi .Bahlezi edeskini eliluhlaza okwesibhakabhaka, abanye bayakhuluma.

Amadoda angufo agqoke amawekisutu ayibhulu kukanti bagqoka amahelemeti ayiyelo. lhelemeti isebenza ukuvikela umuntu engozini enjenge kuwa kwamatshe kumbe yena esewile kumbe ethe watshaywa yinsimbi.

Umongikazi omnyama ugqoke amagilavisi ayiblue wasegqoka ijacket emhlophe lesikipa esiyipurple umongikazi uthwele ijekiseni ayiyo acupha ngayo umuthi embodleleni.

e salon lapho okugelwa khona abantu abangamadoda kanye labangomama ikanti abango mama bayandise bezoluka imiluko eminengi amarasta lakho konke okwenziwa ekhanda

umongikazi uthwele ijekiseni ezandleni ugqoke amagilavusi alombala oluhlaza okwesibhabhaka umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe wasegqoka lama spectacles kumbe sithi amagogorosi amagogorosi asebenza ukuvikela amehlo emithini eyingozi kumbe elangeni

Ipholisa ligqoke iyunifomu elombala omunyama. Ipholisa lifake iwatshi. Abantwana besikolo bagqoke izigqoko ezimhlophe, kuthi amabhulugwe aluhlaza. Ipholisa lifundisa abantwana.

Esikolo kuvame ukwenziwa izinto ezinengi kukanti lemisebenzi yezandla layo iyafundwa. Abantwana abafundela umsebenzi yezandla eyamahovilosi.

Umbalisi ogqoke ijacket elimhlophe ufundisa abantwana abahlezi phezu kwamabhentshi babhalela phezulu kwamatafula. Abantwana bagqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe amnyama izicathulo zabo zimnyama.

Abantwana besikolo bafundela ukuyenza imifaniswano yamabhasi ngamakhadibhokisi omunye uyadweba okutshengisa ukuba leyi yiclass yeArt lapho abantwana abafunda ukuyenza imifaniswano emihle ngezandla

Umntwana wesikolo ufunda isifundo sokupheka. Lokhu kusitshengisa ngokugqoka esikubiza ngesilungu sithi yi head gear, okuyingwane egqokwa ngabantu abaphekayo , njalo ugqoke ihofolosi emhlophe eyiyo egqokwa ngabantu abaphekayo. Uthwele lokudla ayikho aqeda kukupheka.

Umongikazi esibhedlela bathwele amajekiseni lemithi eyiyo abayisebenzisa ukuhlaba ngayo izigulane, umbheda ulengubo phezu kwawo oyiwo umbheda olala izigulane.

Umuntu ongumama oluka ikhanda. Umuntu lo ulapha okulukelwa khona amakhanda, okubizwa ngesilungu kuthiwa yisaloon. Umuntu lo uyalukwa ngumuntu osemuva kwakhe. Ongumama. Ufake amacici endlebeni.

Ibhakane elisitshengisa isikolo. Amabhakane esikolo ayasincedisa ukuba sibone ibizo lesikolo. Phambili kwesikolo kulotshani esibubiza ngesilungu sithi yi hedge. Lobutshani busebenza ukucecisa njalo buyasebenza ukuvikela busebenza as a barrier.

Ibhakani elilombala oyi yellow owamaluba, ngaphandle libhalwe chemistry labhalwa ngamabala abomvu, lelibhakani litshengisa ukuba libhakane elisebenza endaweni efana le lab ezikolo kumbe emakilinika

Umbalisi ugqoke i"gown" emhlophe ufundisa abantwana, abantwana baphakamisele izandla phezulu okutshengisa ukuba bayabala abantwana bagqoke amayembe amhlophe basebe gqoka iziketi ezilombala oyi"brown" umfana laye ugqoke ibhulugwe eliyi"brown".

wonke umuntu ofunda esikolo simbiza sithi khona ngumntwana wesiskolo kukanti abafundisayo simbiza sisithi ngumbalisi esikolo kwenziwa izinto ezinengi ezibalisa ukufunda ukuhlabela ezemidlalo kanye lokukhuzwa ngababalisi

Abantwana besikolo ezingeni laphezulu esisibiza sithi yi secondary education .Bahlezi phansi bafundiswa ngumbalisi .Phambili kule board eyiyo esetshenziswa ukubhala ngumbalisi . Kuthi abantwana bagqoke ama uniform afanayo amhlophe ngaphezulu .Kuthi umbalisi ugqoke ijacket emnyama.

Umbalisi ufundisa abantwana ekilasini. Abantwana bagqoke amasikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo abanye bagqoka lamajesi amnyama. Umbalisi ugqoke ihembe eluhlaza lejakheti emnyama.

Umntwana wesikolo uyabala ebhukwini eceleni kulombalisi onguye omncedisayo lokhu akubalayo lapha kulamabhuku amanengi okutshengisa ukuba kuse library e library yindawo ehlala amabhuku onke esikolo

Umuntu othwele ibhuku okutshengisa ukuba uphakathi kwendlu yama bhuku esiyibiza sithi yilayibhulali indlu okuhlala khona amabhuku lumuntu kukhanya edinga ibhuku phakathi ngoba uvule Ibhuku emile okutshengisa ukuthi uyabala

Umuntu ofundisa ezingeni laphezulu ubizwa kuthiwa ngumbalisi kukanti abafundayo babizwa kuthiwa ngabantwana besikolo. Okhokhela izikolo ubizwa kuthiwa ngu mphathisikolo.

Umbalisi wesikolo ugqoke izigqoko ezimnyama ngangale kutshengisa amabhuku okutshengisa ukuba lapha kuselayibhrari, ilayibhrari yindawo okuhlala amabhuku wonke esikolo ayiwo asetshenziswa ngabantwana lababalisi ukubala.

Abantwana besikolo baphethe amavuvuzela. Bagqoke amayunifomu aluhlaza, omunye ugqoke iyunifomu emhlophe. Amavuvuzela kulayiluhlaza kube lamanye aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo abanye bayagida, abanye batshengisa bethatha ama"video" kutshengisa ukuba kulomdlalo, kuthi ngangale kuletende okuhlezi khona abanye abantu, itende lilombala omhlophe lomzila loba i"yellow".

Ikilasi yesikolo esisibiza ngokuthi Yi sekhondari education okuyisikolo sezinga eliphezulu nxa usuka e primary sibona indlu eyakhiweyo yapendwa ngependa emhlophe, kwathi ngemuva kwafakwa amapulanka, indlu le ifulelwe ngamazenge phandle kulezihlahla Kanye lotshani.

Umdlalo ophosa uhambelane lomdlalo owokuqaga, siwubiza sithi khona yi"basketball" .Lowo mdlalo udlalwa ngabafana kodwa bakhona amantombazane lawo abawudlalayo.

Abantwana besikolo bagqoke izigqoko zokudlala umdlalo webhola. Esikolo kufundwa izifundo ezinengi okubalisela lezokudlala imidlalo okunjengo kugijima ,ibhola kanye lakho konke okungayenziwa ngabantwana abancane.

Abantwana besikolo bezinga laphezulu okubizwa kuthiwe yisecondary bagqoke amayunifomu alombala oluhlaza emayembeni kuthi iziketi lamabhulugwe kulombala oyikhakhi. Abantwana laba bathwele izikhwama zamabhuku.

Umfanekiso ofakwe emgwaqweni ukuze abantu bebone ukuba isikolo singaphi kubizwa kuthiwa libhakane, ibhakane litshengisa ukuba indawo ofuna ukuya kiyo inga okungabe sesikolo kumbe izitolo kumbe ikilinika.

Isikolo esikhulu phandle kule phevumenti eyenziwe ngesamende yasidwetshwa imizila emihlophe leyibhulawuni isikolo phandle kwaso kulezihlahla eziyigilini kumbe singathi eziluhlaza

Ibhakane elitshengisa isikolo seAdventist leso sikolo sibhaliwe ukuthi ordinary and advanced level okutsho ukuthi yisikolo esifundisa abantwana abakuzinga lika form one kusiyafika ku six.

Umongikazi ufundisa abantu ngokuqakatheka kwezempilakahle. Umongikazi ugqoke i"gown" emhlophe kukanti abantu bagqoke izigqoko zabo. Abanye bagqoke amabhulugwe angu"brown",abanye bagqoke amayembe amhlophe kubalisela abesilisa labesifazane.

Isikolo silebhakani elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Lesi sikolo ngesezinga laphezulu okuyikho okufunda abantwana kusukela kufomu wani kusiya kufomu siksi. Laba bantwana ngabasuka ezingeni laphansi esilibiza sithi yiprayimari levuli.

Abantwana besikolo omunye uthwele ibhavu eyisiliva, kukanti yena ugqoke bhlu, labangane bakhe batshengiswa begqoke bhlu, abangane bakhe badlala ibhola egrawundi, yena uthwele ukudla enditshini.

Izihlahla ezinkulu ezinde sitshengiswa ngangale sibona isikolo okutshengisa ukuba lezizihlahla ngezesikolo kulentambo kagesi kubesekusiba locingo oluyilo olugombolozele isikolo ucingo lusebenza ukuvikela amasela kanye lenyamazana ukuba zingangeni santando esikolo

Abazempilakahle bafundisa abantu ngemikhuhlane eminenginengi. Omongikazi esibabonayo babili omunye ngowesilisa kanti omunye ngowesifazane. Abantu abamileyo bagqoke okufanayo okubalisela amayembe amhlophe lamabhulugwe ayikhakhi.

Indawo lapho umntwana afunda khona ubizwa kuthiwa yisikolo. Isikolo sihlanganisa abantwana abahlukaneyo kulalaba ayabe behlala phakathi esikolo esibabiza ngesilungu sithi khona ngamabhoda kukanti labo abafunda besuka phandle labo bayatholakala esikolo.

Ekilasini kulababalisi ababili lamadeski ayibrown avuma ukuba umntwana afake amabhuku phakathi. Umbalisi ugqoke ijakhethi eyibrown omunye ugqoke iyembe emnyama lezicathulo eziyibrown.

Abantwana besikolo bahleli ezitulweni ezimhlophe bona baqgoke ama sheti amhlophe lamabhulugwe anyama amasokisi abo amhlophe izicathulo zimnyama umbalisi wabo laye uqgoke njengabo yena uthwele ibhuku

Itende elisitshengisa ukuba kule ndlovu eduzane itende libhalwe IPRC Kitapi laselibhalwa Rwanda okutshengisa ukuba ngelase Rwanda itende elimhlophe elilamabala ayi green .

Umuntu angaqeda izinga laphezulu ezifundweni zakhe ezibizwa kuthiwa yi eyi leveli uya eYunivesithi, lapho umuntu ofundisa khona ubizwa kuthiwe yisikhwicamfundo.

Abantwana bemfundo yaphezulu esiyibiza ngeuniversity, bahlezi kuthi umbalisi wabo obizwa ngo lecturer uyabafundisa phambili. Abantwana bahlezi bakhangele amacomputer kuthi umbalisi wabo umile.

Umbalisi ufundisa abantwana esikolo. Umbalisi ubukeka kungumuntu ongumlungu, kumbe sithi ikhiwa. Abantwana balalele umbalisi. Phambili kulebhodi, elombala oluhlaza. Kukanti eceleni kulebhakane elixwayisa abantu ngalokho okufu..

Kusendlini lapho okufundela khona abantwana abasezingeni eliphezulu okubizwa kuthiwa yiYunivesithi, kutshengisa ifeni eyiyo eqandisa umoya nxa ilanga lithe likelatshisa kakhulu. Amafasitela lawo yiwo ancedisa ukungenisa umoya.

Ngabantwana abafunda e-university bafika bephiwe izindlu ezincane zokuhlala. Bayakwanisa ukuba bahlale ngababili, kumbe ngabane. Imbheda yabo imncanyana, njalo kuvame ukuba lembheda, evame ukuthi omunye uyabe uphezu komunye.

Izihlahla eziluhlaza eceleni kwazo kwakhiwe ngesamende kwayenzwa indlela Kwasokusithi ngaphansi kwezihlahla kulotshani obuluhlaza esibubiza ngesiNdebele sithi luqethu lobo butshani butshani obukhula bunaba indawo enkulu .

Indlu ye university, itshengisa ukuba kuyindlu esiyibiza ngesilungu sithi yisky scrapper. Kumbe isitezi. Leyo yindlu, eyizinye izindlu eziyabe ziyakhwe phezuli, sisiya phezulu, ngokulandelana. Kutshengisa amafasitela avuliweyo, lavaliweyo. Kwasekusiba lendawo, lapho ogada khona, nxa usiya ezindlini ezingaphezulu.

Iyunivesithi ilezindlu ezigadeneyo eyinye phezulu kweyinye amawindi e yunivesithi avame ukuba manengi ngoba abantwana beyunivesithi banengi kuyabe kuyenzelwa ukuthi kungene umoya okwanileyo kungabi lokuswelakala kwe oxygen.

I university yindawo lapho okufunda khona abantwana ezingeni laphezulu nxa beqeda i A level . Kubukeka kuyindawo ebukekayo emhlophe lapho okulendawo okuyikho okuphuma khona amanzi .Eyinye indawo yindawo lapho okwenzelwa khona ama experiments awe science .

Indlu elesivalo esiyenziweyo ngesigodo. Amawindi endlu avuliwe, kubesekusiba letafula ehlala izicathulo. Izicathulo ziyimihlobo yamakhala ahlukahlukeneyo okugoqela amhlophe lamnyama.

Isakhiwo seYunivesithi sakhiwe asipendwanga ngoba siyakhwe ezingadingi penda kukanti phambili kwesakhiwo lesi kulotshani esibubiza ngokuthi luqethu kukanti phambili kwase kufakwa izitina ezingadingi samende.

Esikugqoka enyaweni okubizwa kuthiwa yizicathulo lokhu ngokuvalekileyo kukanti okuvulekileyo okubizwa kuthiwe ngamanyathela. Lapho isicathulo ezifakwa khona kubizwa kuthiwe yishelufu kukanti lapho esifaka khona imiganu kubizwa kuthiwe yitafula.

itafula ehlala izicathulo phezu kwayo kulezigubhu ezintathu ezimhlophe ezimbili zilamanzi kukanti ngaphansi kulezicathulo ezigoqela amathenisi amhlophe amanye amnyama kukanti amanye alamabala ahlukehlukeneyo

I university yindawo lapho okufundwa khona ezingeni laphezulu. Ipendwe ngombala omhlophe. Kukanti phandle kulotshani obuluhlaza lamaluba akudala kumbe singathi alombala oyi phinki.

Iuniversity yindawo lapha okufundwa khona ezingeni laphezulu. Kutshengisa kungamaklasi amakhulu. Esiwabiza sithi khona ngamaskyscrapers, ngesikhiwa. Lawo yizindlu eziyabe ziyakhiwe phezu kwezinye. Kukanti phansi siyakubona okokukhwela. Esikubiza ngokuthi ngamastephisi.

Ezikolo ezinengi, sokuyande ukufakwa okubizwa ngesilungu kuthiwa Yi camera. Lokhu kuyabe kuyenzelwa ukuthi kubonakale umuntu oyabe ethe wafika lapho .Ukuze nxa kuthe kwagqekezwa kubelula ukumdinga.

Indlu yeyunivesithi izivalo sayo simnyama kuthi umduli oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwesivalo kule charger yokucharger umakhalekhukhwini kubesekusiba letafula eyiyo esetshenziswa ngumfundi Uma ebala.

kuse kilasini esikolo esisibiza sisithi university phambili kwabantwana kulama khompuyutha kuthi phambili kwabo kulombalisi wabo esimbiza sisithi ngu lecturer ugqoke isigqoko esilombala oluhlaza

Kusekilasini lapho okufundela khona abantwana besikolo. Kulamatafula ayiwo abawasebenzisa ukubhalela kube lamanye ababeka khona amabhuku abo. Kulamakhabothi ahlala amabhuku ,kube lamafayila abo agcina konke okuphathelane labo.

Isikolo seYunivesithi phandle kulotshani kuthi amakilasi ayakhiwe amanye aphezu kwamanye esikubiza sisithi yi stairs. EYunivesithi yikho lapho okufunda khona izifundo zezinga laphezulu uma umuntu eqeda i-A level.

Indawo lapho okuhlala khona amabhuku siyibiza sithi khona yilibrary. Lapho sithola amabhuku atshiyeneyo kukanti lapho esifaka khona amabhuku phezulu siyibiza sisithi khona ngamashelufu.

Esikolo sezinga laphezulu esisibiza ngokuthi yi yunivesithi. Isikolo lesi kufunda abantu asebeqeqetshe badlula le A' Level, ngakho lesi sikolo sivame ukufunda abantu abadala asebeleminyaka edlula elitshumi lasitshiyagalombili.

Abantu abangu fayifi abahlezi phansi .Phambi kwabo kulephepha elimhlophe kulamakhomputa angu thu isikhwama esimnyama ,mama oyedwa ugqoke izigqoko zesintu ezilamabalabala esintu ubambe oyindoda ogqoke isikipa esimhlophe lejini .